Dͻͻlee la gaŋe teŋԑ kyԑ maala tͻԑ lͻԑ. o seԑ la kuri vaare. A lͻͻre kaŋa onaŋ maale tõͻne la dõͻre, buluu ane peԑle. Genteŋ biŋ kͻge o la. O su la kpare buluu naŋ tõͻne a nuuri pelaa.

Yiri nimitɔɔre la lɔɔre baateɛ biŋ la be ka dɔɔ meŋ are be a su kpare sɔgelaa ne kuri sɔgelaa kyɛ biŋ sola ka a zie waa vaare ka ayiri poɔ ka oraba sɔgelaa a biŋbe.

Laatere vũũ toma zie la. Dͻbͻ be le a be, a vͻgele zupili peԑle, ka kaŋa su kpare dͻre. A waayԑre mine waa dͻre ka a mine meŋ waa zeere.

Lͻԑ a yi la tuori taa a ŋmԑ taa. lͻͻpelaa ne lͻzeԑ. Lͻͻ yage wa are la a be. Nobԑ meŋ be la a be. Polisiri lͻͻre meŋ wa are la a be. A lͻͻzeԑ nimitͻͻre ŋmͻgelԑԑ la. A lͻͻpelaa meŋ lambori ŋmͻgelԑԑ la.

Neŋyaga la. Orͻbare biŋ kͻge ba la. A orͻba mine waa sͻgelͻ ka mine waa zeere ka gyԑԑreka meŋ biŋ kͻge ba. A pͻge kaŋa seԑ la wagyԑ buluu ane peԑle kyԑ oba su kparoŋ.

Bibiiri banaare. Ba ɔŋ la kõɔ baa poɔ. Ba taa la bogti buluu ane bogti pelaa ane kur bakɛte. A kaŋ su la kparnuwoori naŋ waa buluu kaa kaŋ su kpardɔree.

Noba bata la, ba sɛlɛ la teere. Pɔbɔ bayi a de dɔɔ bonyen. A pɔbɔ bayi su la kparvaare. A teere be la daga poa. A teere waa vaare, k'a mine meŋ waa ze...

Gyɛlɛ ne mui la ka ba doge, a eŋ zeɛre, a eŋ bɔɔdekyeene, a eŋ taaleɛ, a eŋ gyɛnlee, a de vaare, a pᾱᾱ de lantaa.

Noba banuu la, ba sɛlɛ la teere. Banaar su la kparnuwoori. A bipɔɔ kaŋa dɔɔ teŋɛ, k'a bidɔɔlee meŋ gaŋ a de o nu ti teŋɛ kyɛ nyɔge a teere a kaara. A teere menɛ waa dɔr

Neŋgyamaa la, bas u la kpare sͻgelͻ a vͻgele zupili zeere. A dͻͻ kaŋ naŋ are be vͻgele la zupili sͻgelaa kyԑ kyԑ su kpare zeԑ, ka a dͻͻ kaŋa meŋ su kpare dõͻre a seԑ torͻza sͻgelaa.

Sola emmo zie la. Dɔbɔ bayopõi la bebe. Banaare vɔgele la zupil doɔre ka banuu meŋ su kparre naŋtaa vaare kyɛ kyoɔne peɛle.

Vũũ la dire yie ane lͻԑ, a lͻre kaŋ waa la pelaa ka noba zoro. A lͻre kaŋ naŋ zoro a sori zu waa la, o zie kaŋ waa la pelaa koo zie kaŋ waa zeԑ kyԑ kaa noba zoro.